Umphathi isikolo ubelomhlangano lababalisi bakhe. Ngakho ubuze ababalisi okubahluphayo. Ababalisi bakhala ngokuthi abafundisi kuhle ngoba amabhuku okubala awayeneli inani labantwana eliyabe likhona, njalo bacela umphathisikolo athenge lezitulo zokuhlala zabafundi.

Umbalisi ubone kungcono ukuthi aphume ekilasini ayefundisela abafundi phandle ngoba ade efundisa abafundi ngezihlahla zemvelo ezitshiyeneyo ngakho ubebuza abafundi ukuthi babonani.

Sikhona isikolo esivuliweyo lapha esigabeni esithatha abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiyaphansi. Njalo kukhona ababalisi abadingiweyo abazabe bekhangele labo bantwana. Ngakho usebhuku uxwayise kakhulu izakhamizi ukubana zithathe abantwana zibase esikolweni bengatshoni behlezi ngekhaya.

Kuthiwa kulesikolo esivuliweyo esabantwana abancane ngakho baqalisela ukuthatha abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phezulu ngakho abazali bonke bayaxwayiswa ukuthi bangatshiyi abantwana ngekhaya.

Njengoba kusazakala ukuthi esigabeni kwavulwa isikolo sabantwana abancane kukhanya abantwana laba bayakholisa kakhulu esikolo lababalisi babo ngakho nxa sebetshayisile abadala bebalanda bayabe sebekhala bengasafuni ukuhamba ngekhaya.

Kuthiwa kuvulwe isikolo esitsha, isikolo lesi sithatha abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi ngakho baxwayise kakhulu abazali ukuba bengagcini abantwana emakhaya, abantwana ababuye bezofunda.

UVusa uxoxela unina, uthi namuhla kade befunda ngezinyamazana zeganga. Ngakho umbalisi ucine esithi kabayakhe inganekwane besebenzisa lezonyamazana. Uthi yena uyakhe inganekwane kandlovu lonteletsha.

Abantwana bayaphekelwa esikolo bedle. Ngakho abadala bafaka isicelo sokuthi bacela bebayakhele indlu lapha abazaphekela khona ngoba ilanga liyatshisa egcekeni. Ngakho umhlangano akade ukhona umphathisikolo utshele abadala ukuthi indlu yokuphekela isiphelile ngakho sebeyaqala ukuzopheka.

Ababalisi bayakhala bathi abantwana bengaboleka amabhuku esikolo abawaphendukisi. Ngakho umphathisikolo ubize umhlangano labadala wacela abadala ukuthi abantwana bonke abalamabhuku esikolo ngekhaya bawaphendukise.

Lonyaka izulu line kakhulu okumangalisayo sithole utshani besikolo buluhlaza tshoko angikhulumi izihlahla esatshiya sizihlanyelile sezikhulile ngakho esikolo sethu kubukeka kukuhle kakhulu.

Namhlanje ababalisi kade belomhlangano bekubuye izethekeli ngakho umbalisi utshiye ebhalele abantwana umsebenzi wokuyenza abafundi basele bazidlalela abazange bawubhala lowo msebenzi.

Umzukulu ubuye edidekile esikolweni ngamuva kokubana umbalisi wabo ebafundise ngokuthi umuntu wesilisa uvumelekile ukuthatha abafazi abadlula ababili ngakho ke ufike wabhekisa imibuzo ngakumkhulu wakhe ekhanya ukuthi udinga ingcazelo.

Ababalisi bacele abafundi ukuthi bebuye lezihlahla ezihlukeneyo abazozihlanyela kusasa esikolo. Njalo abafundi baphiwe ababalisi abathathu okuyibo abazancedisa abafundi kuhlanyelwa lezo zihlahla.

Njengoba abafundi sebevunyelwa ukuthi bebuye labomakhalekhukhwini esikolo. Ngakho ke abafundi besebexabana. Omunye esethethe itshaja yomunye. Ngoba omunye uthe itshaja yakhe ilombala oluhlaza, omunye wathi eyakhe ilombala omnyama, omunye wathi omhlophe. Ngakho ke amatshaja lawa abengasabonakali

Umbalisi ufundisa abafundi ebatshela ngokuthi kudala abantu abangobaba babevunyelwa ukuthatha abafazi abanengi kodwa kathesi akusavumi ngoba imikhuhlane esikhona kathesi kudala yayingekho.

Isikolo siyakhala sithi abafundi bengathatha izingwalo zokubala abaphendukisi. Ngakho isikolo sifake umthetho omutsha ukuthi ofuna ugwalo uyabhalisa ibizo lakhe njalo atsho ukuthi uyaphendukisa nini lolo gwalo.

Zathi izikolo zingakavalwa abafundi batshiya behlanyelile izihlahla ezitshiyeneyo ,bahlanyela kanye lotshani besikhiwa ngakho zithe izikolo zivulwa abafundi bathole isikolo sabo sisihle kakhulu ngalezi zihlahla.

Umbalisi utshele abafundi bakhe ukuthi kusasa bazafundela esivandeni. Ngakho-ke ucela abafundi babuye lamahloka lamakhuba. Lokhu kuzasiza abafundi ngesikhathi befunda isifundo sabo esivandeni.

Umbalisi uphe abafundi bakhe umsebenzi wokuyayenza ngekhaya. Ngakho uDumo ulibele ukuwubhala lowomsebenzi. Ulele esehamba ebusuku esesiya komngane wakhe ukuyabhala umsebenzi wesikolo.

Kulezi insuku esigabeni sokulabantu abahamba bentshotsha abantwana besikolo ngakho abantwana abasahambi bodwa abadala bayahamba esikolo beyethatha abantwana abantwana bengatshayisa bayalinda abadala abahambi bodwa

Namhlanje esikolo sethu kade kulezethekeli, bafike basincoma kakhulu isikolo sethu. Bathe isikolo sethu sihle njalo sihlanzekile. Isikolo sethu siceciswe ngezihlahla ezitshiyeneyo kanye lamaluba aluhlaza tshoko.

Zathi izikolo zingakavalwa sahlanyela amaluba lombalisi wethu sasicabanga ukuthi kuzasala kusitsha ngakho izulu lana sithole amaluba eluhlaza asisesihle nje isikolo sethu.

Bekuzindala zombili namhlanje kumncingiswano okade ukhona .Lokhu kwenza wonke umuntu wasala ebambe owangaphansi ngoba iqembu ekade likhangelele alisayenzanga ngendlela abantu akade bekhangelele ngayo .

Izakhamizi zikhale ngokuthi kuthiwa abafundi bayathanyeliswa esikolo bephinde bekiliniswe lamagumbi abafundela kiwo ngakho zicele ukuthi kungaba njani zona ngeviki zibuye kathathu esikolo zizoyenza lowo msebenzi.

Umbalisi uphe abafundi umsebenzi wokuyayenza ngekhaya Ngakho uVusa ukhohliwe ukuwubhala lowomsebenzi. Ukhumbule esefikile ekhaya, Ngakho umama kaVusi utshayele umbalisi ucingo emcela ukuthi amthumele umsebenzi. Ngakho umbalisi usebenzise umakhala ekhukhwini ukuthumela lowomsebenzi.

Abablisi abanengi kadebengekho esikolo, kubikwa ukubana abablisi bebenxusiwe emncintiswaneni ngakho abantu basuka badobha imbodlela yasisika omunye izandla ,abadala bahamba bayatshinga esikolo .

Namuhlanje esikolo besifunda ngokulima umbalisi uthe nxa ufuna izilimo zalkho zibe zinhle emasimini uyahamba uyegebha umquba ubuye uthele ngakho wasebuza ukuthi ungahamba uyethatha itshebetshebe emfuleni kuyayenza yini.

Ngemuva kokubana umphathisikolo ebize abazali emhlanganweni ecela izimali zokuba bafuna ukuyathngela ontanga imijingo lapho abadlala khona. Bathokoze kakhulu abazali njalo umphathisikolo usifezile isifiso sabo.

Isikolo sase Dumezweni kuvuke kutshontshiwe namhlanje amasela angenile abulala isivalo ngakho batshontsha konke amabhuku abafundi akade elapho. Umphathisikolo ubize abomthetho ukubana bezobona isimanga esenzakale esikolo sakhe.

Umphathisikolo ubebize umhlangano lababalisi, ngakho ababalisi bengakayi emhlanganweni batshiye bephe abafundi umsebenzi wokuyenza, ngakho abafundi basele bezidlalela ekilasini bangawenzi lowo msebenzi.

Kukhona ihlanganiso efikileyo ezikolweni ihlanganiso leyi ibuye ukuzosiza abantwana abangenelisiyo ukuthola izinto zesikolweni ngakho bacele ababalisi ukubana bebhale bonke abantwana abaswelayo.

Umbalisi uphe abafundi umsebenzi ukuthi beyeyenza ngekhaya. Utshele abafundi ukuthi becele abazali bebancedise ngakho uVusi unanzele esefikile ngekhaya ukuthi ukhohliwe ukuwubhala umsebenzi.

Namuhlanje esikolo kade kubuye abezempilakahle bafike batshela abantwana ukuthi bengcine isikolo sabo sihlanzekile njalo bebogebha amagodi lapho abazalahlela khona izibi akumelanga izibi zigcwale isikolo sonke.

Imfundo yakudala leya kathesi iyatshiyana kathesi abafundi sebevunyelwa ukuhamba labo makhalekhukhwini babo esikolo njalo ababalisi nxa befundisa bayasebenzisa imifanekiso ukuze abafundi bezwisise kangcono kumbe besebenzise amagwaliba umduli.

Emhlanganweni okade ukhona esikolo, ababalisi bacele kakhulu abazali ukuthi bencedise abantwana ukubala emakhaya ngoba abantwana abanengi abakwanisi ukubala esikolo.

USipho kuthiwa namuhla ubesehlanza esikolo ethi uyagula umbalisi wakhe umthwale ngemota wamgijimisela esibhendlela ngemuva kwalokho unaSipho bamatshayele ucingo ngumbalisi emtshela ukuthi akafike esibhedlela.

Umphathisikolo ubize umhlangano labazali ufike watshela abazali ukuthi uhulumende uthengele abantwana omakhala ekhukhwini njalo waphinda wabanika lemitshina yokuthunga ngakho izinto lezi zizasetshenziswa esikolo akula mntwana ovumelekileyo ukuhamba lomakhala ekhukhwini ngekhaya.

Umhlangano okade ukhona esikolo umphathi wesikolo ucele abazali ukuthi betshaye izimali khona kuzathengwa amatafula kanye lezitulo zabantwana zokuhlala ngoba kukhanya abantwana sebebanengi ukudlula izitulo.

UMelusi ubexoxela umngane wakhe ngomhloliso owubhale esikolo. Uthi ubengasazi ngoba besekumnyama phambili lemuva. Ikhanda beseliduma, ngakho waze wakhumbula amazwi omzali emtshela ukuthi ebobala nsukuzonke khona kuzokuba lula nxa esebhala imhloliso.

Udadewethu usesikolo ufundela ukulungisa izimota ngakho ubaba kade emutshingela esithi yindaba engahambanga wayafunda ukupheka ngoba ukulungisa izimota ngokwamadoda, akasoze akwanise.

Umnwethu uyenza izifundo ezitshiyeneyo esikolo ngakho uthi yena uthanda sifundo se fashion and fabrics ngoba bayamfundisa umsebenzi wezandla uthi yena engakhula uzabe ethunga impahla ethengisela abantu.

Umbalisi ubebuza abafundi bakhe ukuthi bengekhula bafuna ukuba yikuyini ngakho uMelusi uthe yena engakhula ufuna ukuba ngumakanika wezimota ngoba ubona omakanika abanengi belemali ukudlula abantu abaningi

Minengi imisebenzi yezandla efundiswayo esikolo ngakho umnewethu uthi namuhla kade befundiswa imisebenzi etshiyeneyo ngakho ubuzikhethela ukuthi uyangaphi. Uthi yena uhambe lapho okukade kukhulunywa khona ngezokulima.

Ababalisi bananzelele ukuthi ekuseni abafundi abasafiki ngesikhathi esikolo ngakho ababalisi batshele abafundi ukuthi bengaphinda bayenze lokhu bazabuyela ngekhaya bayebuya labazali. Abazali bazatsho izizatho ezenza abafundi bephuze esikolo

esigabeni sakithi kuyakhwe isikolo esitsha izakhamizi zimbonge kakhulu uhulumende ngalesi isakhiwo isikolo lesi kuthiwe kuzabe kufunda abantwana abagogekileyo ngakho ke abadala bathabe kakhulu

Umbalisi uxwayise bonke abafundi abayenza iFashion and Fabrics ukuthi kusasa kuzaba lomhloliso. Umhloliso wabo uzabe ungowokuthunga isigqoko. So bonke abafundi bebuye bezilungiselele ukuthunga leso sigqoko.

Emhlanganweni okade ukhona namuhla abadala bancome kakhulu umphathisikolo ngomsebenzi awenzayo, umphathisikolo uhambe waya thenga ucingo wabuya walufaka abantu bathi isikolo sesisihle kakhulu.

Umhlangano okade ukhona esikolo umphathi isikolo uhle watshengisa abazali amatafula lamabhentshi lezitulo kwabafundi okokuhlala ngakho abazali bajabule kakhulu ngokubona lokhu.

Abadala babizwe emhlanganweni ukuyabona amakilasi amatsha ayakhiweyo, ngakho abadala bafike bancoma kakhulu umsebenzi oyenziweyo. Lokhu kujabulise uMphathi isikolo.

Udadewethu uthi namuhla abazange bafunda kade belungisa amatafula lezithulo ngoba kusasa bayaqala ukubhala imihloliso ngakho ubekhala ngokuthi udiniwe ngapha kumele elale ebala.

Abafundi bathi namuhla abafundanga, batshone esikolo bebhoda be dobha izinto ezilobungozi ngoba kusasa kuthiwa kukhona umncintiswano okhona ngakho baphangise lokutshayisa bezolungiselela usuku lwakusasa.

Abadala bahambe bayahlasela umbalisi esikolo bekhala ngokuthi umbalisi akafundisi abafundi, uyafika abhale umsebenzi abe esesithi abafundi kababhale yena ebesethatha umakhalekhukhwini wakhe.

Kusasa kuthiwa kuzabe kuphiwa abafundi izipho, izipho lezi ziphiwa abafundi abayenze kahle ezifundweni ezitshiyeneyo, ngakho ubaba uthole umbiko ukuthi uyafunakala esikolo ngoba umnewethu ngomunye wabafundi labo abazabe bephiwa izipho.

Umhlangano okade ukhona esikolo ababalisi bakhale kakhulu kubazali ngoba bananzelele ukuthi abazali abancedisi abantwana imisebenzi abayabe beyiphiwe esikolo eyokuthi bafike beyenze ngekhaya.

Kubikwa ukuthi omama abaphekela abantwana esikolo abasayenzi kahle omama laba sebentshotsha ukudla kwabantwana ngakho ababilisi babone kugcone ukuthi bazabe bentshitshana bephekela abantwana.

Kutholakale abafana abathathu bedakiwe esikolo njalo bephethe utshwala. Umphathisikolo ubize umhlangano labafundi wabatshela ukuthi utshwala abuvunyelwa esikolo njalo abulunganga emzimbeni. Labobafana bahle baxotshwa isikolo.

Esigabeni kulabantu asebeyingozi kakhulu asebelinda abantwana besikolo befuna ukubadlwengula. Ngakho amapholisa atshele abantwana besikolo ukuthi behambe bebanengi njalo bangabona umuntu wesilisa bebaleke.

UmaNdlovu wabona kugcono ukuthi azibuyelele esikolo ngemuva ukubana esedinge umsebenzi wangawutholi wasecela indoda yakhe ukuthi imbisele esikolo ayefunda ngoba impilo yalezi insuku ifuna abafundileyo.

Isifundo sanamhlanje siyenze ngaguqula impilo yami ngayibona ngelinye ilihlo, ngoba umbalisi wethu usifundise ngezinto ezinengi kakhulu ezigoqela ukuhlonipha lokungathembi njalo umuntu oyabe ungamazi. Lokhu kuyenze ngazizwa ngiphephile ngoba bengijayele ukuhlekelela abantu engingabaziyo.

Esikolo sethu kulomncintiswano womugido lamuhla ngakho kubuye izikolo ezitshiyeneyo, umgido ochaze kakhulu abafundi lababalisi ngumugido ogidwe yisikolo sami owesitshikitsha.

UDumi ubhala kancane esikolo, uyaphuza ukuqeda ukuyenza umsebenzi, ngakho umbalisi ubebatshiyele umsebenzi wokusala bebhala. Umbalisi ubuye wacitsha udumi elokhe engakaqedi ukubhala

U Themba lonawakhe amakilasi abo ayalandelana esikolo, ngakho uThemba bambizile ukuthi abuye azobona umnawakhe, kuthiwa uyabe esala ukubhala, njalo ulivila utshona elele.

Sadliwa isikolo esasihlala sithenjiwe minyaka yonke kuyiso esihlala siphambili okwenza abazali, lababalisi labantwana besikolo basala bebambe owangaphansi lokhu kwenziwa ngoba abantwana besikolo babesehluleka ukulandela imithetho ababeyiphiwe ngesikhathi somncintiswano.

Kubikwa ukuthi esikolo namhlanje kulabafundi abatholakale bethwele izidakamizwa ngakho umphathi isikolo ubize amapholisa. Amapholisa abuyile esikolo afika axwayisa abafundi ukuthi bengathwali izinto ezilobungozi esikolo

Kulamalanga udadewethu uyaphuza ukufika ngekhaya ufika ilanga selitshona. Uthi bengatshayisa bayahamba beyebala labangane bakhe ngoba kuviki elizayo bayabhala imihloliso ngakho bayabhala imihloliso leyi.

Umphathisikolo ucele abazali bonke abalabantwana abazangena kumncintiswano wokuhlabela kuviki elizayo. Ucele abazali ukuthi bathenge izigqoko ezifananayo ngoba umncintiswano lowu abantwana kuzamele bagqoke izigqoko ezimhlophe zodwa.

Kubikwa ukuthi izolo kudlwengulwe abantwana abathathu abesikolo. Ngakho ababalisi bawutholile lowombiko basebetshela abafundi ukuthi bengabona umuntu abangamthembiyo babaleke njalo behlabe konke lomkhosi.

u Dumisani lo Buhle bakhulandawonye ngakho ke bathe sebeqaa ukuya esikolo abazange bafunda ezikolo ezifananayo ngakho u Dumisani ubesithi isikolo sakhe silezihlahla ezinhle njalo lamaluba aluhlaza tshoko

Lamuhlanje esikolo sethu kulomncintiswano webhola, ngakho abazali bonke banxusiwe ukuthi bezobukela abantwana babo. Umncintiswano lo awusaphelanga kuhle ngoba abadala bagcine betshaya unompembe.

Izakhamizi zibonge kakhulu ngokuvulwa kwesakhiwo okade kudala basilinda. Ngalokho induna layo igcizelele kakhulu ibonga uhulumende ngalesi sakhiwo esakhwe esigabeni saso.

Uhulumende namuhla ubeseLupane elande ukuyavula isibhedlela esitsha ekade siyakhiwa. Ngalokho izakhamuzi zimbonge kakhulu uhulumende zigcizelela ukubana bezihamba umango omude zisiya esibhedlela.

Umphathisikolo kade elomhlangano labafundi. Kade ebakhuza ngoba kuthiwa abafundi sebebuya lezidakamizwa esikolo. Abanye bayabe bethwele utshwala. Ngakho utshele abafundi ukuthi ungatholakala uthwele utshwala esikolo uyaxotshwa.

Abafundi baphiwe umbalisi omutsha ngakho umbalisi omutsha ufike wantshintsha yonke imithetho ekade ikhona. Ufike wacela ukuthi abafana behlale bodwa, lamankazana lawo ehlale wodwa.

Lamuhlanje abafundi kade bebalutshwane esikolo. Abafundi abanengi bahambe ukuyabukela umncintiswano okade ukhona. Ngokunjalo lababalisi labo kade beyekhonale abanengi . Ngakho abafundi akade besesikolo batshone bezihlalele baze bayatshayisa bengafundi.

Ngemuva komncintiswano okade ukhona esikolo abafundi bonke abenze kahle banikezwe ithuba ukubana bashute leziphathamandla zesikolo kanye lababalisi bazo ekade bebafundisa ngalokho abafundi bebejabule kakhulu.

Umncintiswano okade ukhona esikolo bathi ucine ungasaphelanga kuhle ngoba abafundi bananzelele ukuthi unompembe ubeyenza into ekade ingayisiyo. Lokho kusuke kwabangela ukuthi abafundi bacine baxabana laye unompembe, umncintiswano wacina ungasaphelanga kakuhle.

Kuthiwa abantwana namuhla esikolo batshone behlezi bengafundi njalo abanye kade bezidlalela ngoba kuthiwa ababalisi bayakhala bathi imali incane abayiphiwayo esikolo.

Namhlanje esikolo kade kulo mhlangano wabafundi lababalisi ngakho umphathisikolo utshele abafundi ukuthi kuviki ezayo kuyabhalwa imhloliso ngakho ucela abafundi bonke abangakabhadali imali yesikolo bebhadale.

Abafundi bajabule kakhulu ngemuva kokubana umphathisikolo ebatshele ukuthi sokuzamele bebuye labomakhala ekhukhwini babo esikolweni. Lokhu kuzabancedisa ezifundweni zabo ngoba okunye bazabe bebuza kubomakhala ekhukhwini babo.

Ababalisi sebenanzelele ukuthi abafundi bayathatha ingwalo zesikolo zokubala bengaziphendukisi ngakho sebefake umthetho omutsha abasavumeli umfundi obuya eboleke ingwalo

Kwakulilanga lakhe lakuqala uNomusa ekolitshini ngakho wayelokhe ebhoda engazi ukuthi eqonde ngaphi wacina esizwe ngomunye umfundi owamlayelayo ukuthi aqonde ngaphi yikho ozathola khona abanye abafundi.

Imfundo yakhathesi isiphucukile ukudlula imfundo yakudala, kathesi abafundi bayavunyelwa ukuthi bahambe bethwele omakhala ekhukhwini babo, bayabe besiyafunda besebenzisa omakhala ekhukhwini. Ngakho umbalisi laloba engekho esikolo uyakwanisa ukuthumela umsebenzi kubomakhala ekhukhwini babafundi.

Umhlangano okade ukhona esikolo ,batshele abazali ukuthi abafundi sebevumelekile ukubuya labomakhala ekhukhwini babo esikolo njalo lokhu kuzasiza kakhulu abafundi ngoba bazabe befunda okunye bebuza kubomakhala ekhukhwini babo.

Kulezi insuku abafundi sebefunda besebenzisa omakhala ekhukhwini babo ngakho ababalisi abasami isikhathi esinengi phambi kwabafundi kodwa ke ngemuva kokubana abafundi bethwale nzima emsebenzini ekade bewuphiwe, umbalisi ubuyile wazochasisela abafundi ukuthi beyenze kanjani.

Ababalisi bakhuthaze abafundi ukubana kumele beyenze amaqembu lapho abazabe bexoxisana khona ngabangakuzwisisanga ngesikhathi umbalisi efundisa eme phambi kwabo, njalo lokhu kuzabasiza kakhulu ngoba bazobe befaka imibono etshiyeneyo kulawo maqembu abo.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi nxa besiya emncintiswaneni kwezinye izikolo besebenzise izimota eziyabe zilebizo lesikolo sabo. Lokhu kuzasisa kakhulu nxa kungaba lengozi engavela emgwaqweni ngalesosikhathi.

Umnewethu use yunivesithi njalo uhlala khonangale ubuya ngekhaya izikolo zingavalwa. Besimubuza ukuthi kunjani eyunivesithi umnewethu uthe kunzima kakhulu manengi amabhuku abalwayo

Kuthiwa ekusunku kungene amasela esikolo. Ngakho onogada akade belindile lapho balwe lawo amasela lawa . ngakho kawasayenelisanga ukuthi atshontshe kodwa abulele izivalo zesikolo.

Amalanga okubhala imihloliso ezikolweni asesondele, ngakho abafundi sebetshona bebala emini kanye lantambama. Abafundi abanengi sebekhala ngokuthi ubuthongo abasabazi ngoba sebetshona bechitha isikhathi esinengi emabhukwini.

Kuthiwa kusasa esikolo kuzabe kulomcintiswano. Kuzabuya izikolo ezitshiyeneyo. Ngakho abafundi namuhla abazange bafunda ,batshone bebhoda bedobha amaphepha isikolo sonke.

Umnewethu uthi kunzima ukufundela ukuba ngumbalisi. Zinengi ingwalo ozibalayo ngakho nga wayekwazi nga waziyenzela umsebenzi wezandla ofana lokuyakha ngoba ukuba ngumbalisi kudinga ukuthi uhlal uthwele amabhuku njalo nje.